Deftere tariiha jey wolwi dow diina islaama, ena boonɗi himɓe ɓalee`en wontiri, nde Charman jackson on winndi deftere nde.

Kwali lekki parasita mole je kamfani skg nover daks, parasita molni ɗo walla ha ustugo naural ɓanɗu, naural hore, ena paɓoje satai.

Marori defandi, jolof. hauti be salat da sokali be wadi hander tasa plet daidai nyamugo. gam har Nda goddo.

chaagooji mawɗi haa sera laawol, laawol manngol ndaa himɓee haa do mashinji marde kosɗe 2 ɗo dilla woodi mashinji boo haa kombi shagooji ɗin ɓe jo’ini ɗi.

Leso mango boɗɗum egginde mari durowaji, haɓawo leso nden wodi kabot je waɗata kujeji yimɓe ha nder nyokkina.

Sare alama holli wala mo woni nder mare, gam dammugal mare do mabɓi bo wala mo woni ha kombi sareden, den sarenden wala penti.

Sare dammugal magal balejum on ,do mabbi wala mo dakki sare nden alama holli wala mo woni der mare.

Kwakwa ɗo nder ɓiɓɓe leɗɗe, himɓe ɗo nyama, ɗo mari ndakam, nden ɓe ɗo wurtina nyebbam iga kwakwa.

Buuta njamdi dolla ta shayi, haa sera yite ɗo huɓɓi kaatane, nden ɓe loowi shayi nder kofiji, haa sera ɓo woodi koofi yargo shayi.

Ledɗe gadina mauɗe. nden ɗakkiɗe wodi mahol, ha gada bo wodi ofisji, hado ledɗe ɗen wodi waya yite lantarki.

Mota gota ɗo yaha dow lawol, himɓe ɗo naftira mota ngam huɓira haje maɓɓe ha yaadu, balla hosina ɓe limse maɓɓe, balla kere teddundi diga ɓabal ɗo yahugo ɓabal fere.

Pobbi ɗiɗi ɗo ƴeɓɓita laawol, nden ndaa moota kombi fowru, ndaa waandu haa sera laawol .Nden goɗɗo ɗo dari, haa kombi maaru. Ɗakkiɓe bo mahol on ,woodi goɗɗo ɗo dari deydey mahol ngol.

Mota katapila jei buldoza. Ɗo naftira be mota ga ha yubbunki saare ena boftugo lesdi ko bo ittugo leɗɗe.

Pali ɗiɗii gotel nder urdi nden inde mum fu gotel bo unic himɓe ɗo waɗa urdi ha ɓandu maɓɓe ngam ura to ɓe nasti nder himɓe ta ɓandu maɓɓe hacca.

Guyakaje ɗuɗɗe, sai ni woore nder maaje ɓe ta’i ɗum reeta, nden ngocciti sera maare. Guyakaje ni ɓiɓɓe leɗɗe on.

Ɓingel dewel pamarel ɗo jogi gazal, ɗo naftira gazal pauna, waɗa bana finari ha gitte, ɓingel gel, gel hufnai ko bo waɗi adiko ha hore mako.

Nyiɓoɓe sare ɗiɗo ɗo ɗari goto ɓo hasera ɗo huwa ,ɗa koromji ɗaki sare ɓe nyiɓi.

Ɓikkon worɓe pamaron, ɓe ɗo ekkita wo’itinki mota ɓe yiɗi ɓe wawa sana'a makaniki to ɓe heuti duuɓi mauniki.

Horee debbo o mori neɓai den nda nofru mako ha dou nofru ndun wodi yeri guda tati o jomi ɗi ha dou maru.

Sare mangu, dammugal maagal do maɓɓi wala mo woni ha kombi dammugal mare. Bo ɓe waɗi wayaji ha dow mahol maagol.

Sare woonde, dammugal mare ɗo maɓɓi ha fahin wodi lekki woni ha kombi mahol sare nden.

Pali tati nder palidin wodi kurkum walla tumerik ema vitaminc ha nder maji nden jilli be sabulu ndiyam ndiyam je naftirta ha yiwugo ngam usta nayeku dow laral ɓandu goɗɗo.

Moftirɗe siyasa konkasiya en iga ɗiwal kanu da be burna maɓɓe fu ɓe hufni hufnore bodejum choi den nder maɓbe wodi abdul aminu jibril diga kirubebeji majalisajo on.

Turmi les, ɓornafu roɓe on nyotata turmiɗo ɓorna, ha wakkati lamarji, sei ni bana ha lesdi yar banko'en worɓe fuu ɗo nyota turmi ɗo ɓorna.

Sukkar none bayo ɗo sawi dar ledaji guda tati, nden hakombe leda jiɗin ɗo tarki ceda surrata kala ledawalfu.

Marori defiinga jolof, hauti be kabeji ena liɗɗi. Ɗo waɗi nder tasau dedei nyamugo. Himɓe ɗo nyama, bo ɗo nafa ɓandu masin.

Sare maundi be dambugal ɓalejum dambugal gal ɗo mabbi seini fenetur sare nɗen ɗo maɓɓiti.

Goɗɗo ɗo rongini waɗa ɓulumji dankali nder kondoji. Nden ha yeso mako wodi ɓulumji man waɗai nder kondoji ɗo dou tebul. Nden ɗakki ɓe wodi sagu sorrota limse worɓe.

Leeso be katifa, nda filoji dow leeso, nden ɗakki ngo wodi telefon pat nder sudu.

Ilalal, leidi aljeria dow ilalal gal wodi lewru ena hoodere boɗejum coi, nden wodi kala ɓokko ɓokko ena danejum.

Juɗe debbo mauɗo. Owaɗi halagare won'de, haa fahin otakki peɗeli jamanu ha dou peɗeli mako. Otakkai lalle.

Supaynaaji, e na sukurdireeba bee seekerdu, makaaniki’en e na kapinta'en ɗo naftira ngam huuwa haa babal kuuɗe maɓɓe bee man.

Waandu, waandu ɗo jogi ɓingel maaru, ngaaɓi hunduko, ɗo siika, alaama holli ɓingel maaru nawni, ko bo waati.

Alhaji Abdullahi Abbas horejo jam'iya siyasa nga APC ega diwal kano. Kanko on hufni hufnere be toggore juu'nde. Nda police en tari mo.

Ɓingel debbo pamarel ɗo joɗi, o waɗi adiikom sei ni balbe mako ɗo yaasi, bo ɗo mosa yeso maako, bo ɗo jogi juɗe mako.

Sare dammugal mare ɗo maɓɓiti, wodi lekki pamari ɗakki madi sare nden, nden ha sera nda goɗɗo ɗo ya ha dow lawol, nda ɓingel pamarel bo ha sera.

Derke'en worɓe ɗo fija bol kondo, maabo basketbol. Nda bol man ha dou hendu, ɓe ɗo haɓa jaɓugo bol man.

Nyebbam wujaago, ngam hurga nyawuuji ɓillata laral inno-Aadama, to goɗɗo wuji nyebbam ɗa'am, nyawndan ha hurgugo ɓillaaji woni dow laral maako.

Kare kuciinirdi je makaniki en naftirta nder kare kucitinirdi do wodi pilayaji sukor diribaji ena godtudi kare kuitinirdi makaniki’en ena kafinta en wal injinia en naftirta.

Mashin jillata kafe, gam goɗɗo yara. wawan lowa kurori kafe, e na shuga be ndiyam. Mashin ɗo jillan ɗum den wulna a yara.

Suɗu hiirugo, ko bo jaɓɓata hoɓɓe, eggini. Nɗa koramje nɗer suɗu ɗun. Koromje ɗin woɗi pilo ɗow maji, ɗen nɗa tebur, be pinɗi ɗow teɓur man. Nɗa televijian nɗer.

Suɗu maunɗu, ha fukaraɓe ɓoi moftata gam ɓe jangina ɓe ha jami’aji, ena jangirle woni yeso sakanɗiri ena pramari.

Ilalal leidi Malashiya, leididinni ha wakere nahiyare Asiya bo. ɓurna yimɓe wani ton julɓe'on, Seini wodi himɓe julata nder leddi ndi.

Labbi woni nokkure benin wonde naijeria, ɓoima ni himɓɓe nokkure nden to rewa labbi ɗin, saini warugo diina islama, ena diina masinki'en, ha wakere nden usti sembe rewoɓe labbi ɗin.

Worɓe tato ɗo dari den da fulodebbo goto mo ɓuri darnde nder maɓɓe kanko on abdul mumini jibril kiru bebeji diga diwal kano.

Gongonji tati, je kurori, ɓiraɗam ɓikkon pamaron, kon heuti lebbi jego yahugo dow. Ɓe sili gongonji ɗo ha pellel wore.

Jaridawol ɗo windi ngol nder hausare. Jaridawol ngol holli himɓe ɗo jogi balmi ɓe tato ɓe wurtini goɗɗo iga mota mako ɓe yiɗi ɓe jafta mota mako, walla ɓe nauna mo.

Debbo ɗo dari, gasa maako ɗo sankiti, nden ha ɓawo maako wodi jenarato inji on hokkata yiite lantarki.

"Derkejo" ɗo dari o ɓorni limse sut je nasara'en nden o faɗɗi paɗe ɓaleiji ha sera mako woodi lekki, bo nda mahol danejum tal.

"Turmi" les ɓurna fu roɓe on ɓornata turmiɗo saini bana ha lesdi yar' banko’en worɓe fuɗo ɓorna de ɓurna fu ha babai lamar on roɓe ɓornata turmi les.

Derke'en nayo ɗo dari hoosi foto, sei ni woodi luttuɓe yimɓe ha ɓawo maɓɓe, ɓe nastai nder foto ɗo.

Shago mango je sorrata nyamdu, nda himɓe ɗo joɗi dow koromje bo nda tebul be nyamdu ha dow maji, ɓeɗo nyama hiira,

Mashin wallata beddo yilla bandu mako do handi na sei to o doggi ,ko o ummi diga sera do yahugo serafere do hababal gotel o yilnan bandu mako ngam o heɓa jamu.

Baskul(bycle) ko keke gurdug'en. Gurdug'en ɗo naftira be keke ngel ngam hoinina ɓe yadu ɓe yahata. Na sai gurdug'en tan naftirta be keke ngel, hatta ɓe nyauɓe fu ɗo naftira wakkati fere.

Deftere Alkur'ana ceninde ɗo maɓɓiti ha daidai suratul kahafi. Ɓe jo’ini nde dou be'ite himɓe julirta be mare.

Mongoroji ɗuɗɗi, mongoro ni ɗo nder ɓiɓɓe leɗɗe himɓe nyamata. To ɓendi ɗo mari ndakam, to ɓendai bo ɗo lammi top. Ɗo mari nafuda ha ɓandu innu Adama.

Debbo derekeejo ɗo moosa yeeso mum, o ɗo dari ɓorni toggoore boɗeejum, o ɗo jala.

Limse paɗe shago sorrata limse rouɓe ena paɗe fere fere himɓe ɗo waɗa limse fauna bo sudda bandu maɓɓe nden faɗɗa paɗe fauna bo ngam ta ɓe ferga ɓe nauna.

Gala, waɗowo fijirde gala, oɗo ɗari, nden ha sera laroɓe, do joɗi do koromje, ɓedo lara no fijirde gala ɗo yahata.

Kuula, tasawo’on je waɗata nyamdu, ko ndiyam ha nder gam ta feuna nyamdu lau, ko bo wulna diyam peuɗam be lau.

Ma'adi, nden ha'ako kabiwal hausa, mabo zogale ɗo takki ma'adidin. Beɗo taftirako ha wattakugo hako ena hurgugo nyauji fere-fere.

Marori, marori defandi, ɓe defindi hauti be kusel. himɓe ɗuɗɓe ɗo naftirandi nyama nden ha lamarji fu himɓe ɗo defadi sendina himɓe.

Gaasa, gaasa hoore ɓinngel dewel pamarel ngel waɗay "adiiko". Himɓe ɗon moora nden fawnira bee gaasa maɓɓe, jotta o siifi gaasa maako o waɗay "adiiko".

Ilalal america wakkere fombinari, hidde ɓe hauta lesdidin warta unaitet site of amerika, banni ilalal wakkere fombina lesdidin woni hidde ɓe hauta leididin warta leidi wore.

Julurde manngo woonde, julɓe worɓe e rowɓe ɗo yaha julurde. Ngam rewa Allah waɗa du'aji, nden homnondira hoore maɓɓe.

Injiniya en ɓe ɗo nder suudu jangirde ɗo janginaɓe kamɓe on huwata ha ko laraani nyiɓalo ena hautuki nau'raji lantarki ena jei maatotiral be ko nandi be maji.

Derke'en fiyoɓe bol, ɓe ɗo ha babal fijata bol, ɓe ɗuɗɓe. Nden ha sera maɓɓe wodi calaje himɓe nden nda pitila hokkata laabi njayri yiite.

Gomnajo diwal kano abba kabir ha moftirde nda yimɓe tari mo haɓawo mabbe wodi mota bos je hosata yimɓe ɗuɗɓe.

Hoore debbo o moori kesum, sayni o hadday adiiko, yeeso maako bo wanngay, himɓe anndata moy on.

Fukaraɓe ɗuɗɓe ha sudu jangugo nda goto ɗo jooɗi winda, woodi computa laptop ha yeso mako luttuɓe fu ɗo mari komputaji maɓɓe.

Fijoɓe bol koste worɓe derke’en do fija bal. da geene ha babal be fijata bal man bo ha sera wooɗi ɓe laarata fijirnde nden.

Senato kashim shetima, ɓallo ardiɗo lei'di nijeria kanko be gomna diwal kaduna, ubasani ɓedo homnira hamoftirɗe.

Yeeso sare nda dammugal maagal ged ɗo maɓɓi wala ko moi ɓakki sare man. Sare man wala penti.

Sku Dre aji e nanta spannaji, makaniki en ɗo naftira kare huntinirɗe ngam maɓɓita inji macinji, nden maɓɓa ɗi.

Kodonji ma bo banan ɗiɗi jo’ina ɗou tasa pilet ɓe bolti wore nder maji kodonji ni to der ɓibbe leɗɗe innu adama en ena dabbaji fere nyamata.

Ɓikkon worɓe pamaron taton ɓeɗo joɗi dow pus pus, ɓeɗo naftira pus pus ha hosugo kare ko limse marɗe tedduɗum.

Rediyo nane ɓoi majum jotta himɓe naftirta be iri maga, nga ɗo naftira be ka’e batir na be hite lantarki ba.

Lekki moɗeteeki parasitamol ɓe hauti be kafen inde lekki kin dalfin ɗo usta naural banɗu ena naural hoore.

Urdi ɓe loowi urdi nder paali ɗiɗi, gotel nder urdi man innde man bulu ut. Himɓe ɓe ɗo waɗa urdi haa ɓanndu maɓɓe, ngam wellina ɓerde maɓɓe. Nden ɓe heɓa ɓe nasta nder himɓe ɓe heɓa darajaaku.

Chaichaidowal mabo tautau ɗo der kowowe ɗo sanya garaji hadou leɗɗe, ko do madi, ko babal mari nyipre.

Ɗebbo wangini gasa mako. Owaɗai aɗiko balbe mako ha yasi. waɗi yeri saini yeso mako vangai masin.

Gaasa derkejo, derkejo ɗo joɗi o mori gaasa mako ɗo wirna yeso mako. Larata yeeso mako bana no haandi.

Rowɓe ɗiɗo gooto ɗo dari ,ɗo hoosa hooto be waya maako, yeeso maako vanngay. Gooto bo ɗo jooɗi ɓe arti ɓe moori mo, seyni kanko man wawan en laara yeeso maako ɗo vanngi.

Hotplet aion katine hot plat ni himbe do naftira defa bey maji den ayon bo ɓe ɗo pasa limsi be man forta limsi.

Rowɓe ɗuɗɓe ha lamar. Saini woɗi worɓe ha lesɗanki. Woɗi ɓe ɗari ha ɗow mahol ɗo ewa ko fe'ata.

Laɓi pamarel nder ɓakimaki jo’ina dou tebol, en hore laɓi den waɗi ɗum be ledde, nden ɓakimaki waɗi ɗum bei laral.

Janeretoji, himɓe ɗo lowa nyabbam nder janareto umminaga ngam heɓa sembeyite lantarki ha nder calaje maɓɓe, ko babal sana'aji maɓɓe, kobo ofisji.

Toggore juunde je rowɓe ɓornata, faunira be man, ɗo bili ha do shago ngam himɓe lara wara soda.

Derke'en ɗo jilli worɓe ena roɓe, ɓe ɗo joɗi les danki ɓe ɗo lara fijirde dimbinki ɓandu, woɓɓe maɓɓe ɗo mosa hunduko maɓɓe.

Nder sare ta huwowo ha nder mare, nden ha sera wodi buhuje dati je siminti, ha fahin wodi katako ha sera.

Nyebbam wujugo je campany vasilin wadata, be lowi dam der pali 2 goddo do jogi de ha shago.

Alewaji ɗo sawi nder leddaji duddi wodi a ewa andira ɗum alpine be milk kandi kanji on wani nder leddaji din.

Ngawoɓe ɗiɗo ɓeɗo nder landawal ndiyam ɓeɗo caka maayo ɓeɗo ngawa ngam nanga liɗɗi nden ha sera mayo gon wodi calaje himɓe.

Worɓe sorok ɗo dari wama ɓe ɗo wada wamirɗe adi ɗon ɗonu mabbe ɓe bornai toggoji ɓe ɗo jogi jolloji ha juɗe maɓɓe ɓe ɗo yima.

Maikuro wef mashin wulnata nyaamdu ko bo defa nyaamdu, ɗo naftira be yiite lantarki haa huwugo, bo ɗo huuwa be nder jawal.

Sare maundi dammugal magal ɗo maɓɓi dammugal mangal ɓalejum on den mahol magol ɗanejum tal.

Sare mangu dammugal mare do mabbi wala penti dow mahol mare, nden dammugal man wala mo woni kombi majum.

Sare dammugal mare ɗo maɓɓiti, wala mo dari hakombi Sare nde, bo wala mo goɗɗo ewata nder mare. Hakombi Sare nde, be jo’ini masin marga kosɗe ɗiɗi.

Saare wodi dammugal mare ɗo maɓɓi, nden nda mashin esi je feunata suudu, haa fahin haa dow wodi satelite je nangata tashaji televison.

Saago sorrata defte, ɗareeji, bindirɗi, pensilji ina ko nandi be maajum. To goddo wari sago banni heɓan kujeji o naftirta ngam o janga ko bo o winda.

Sare, dammugal saare nden ɗo maɓɓiti. Wola komoi dari ha dedei yeso sare nden. Bo wola ko ɓe jo'ini ɗakki saare nden.

Playaji e na sculdrever, doder kare kudeji makaniki'en ena injiniya'en naftirta ya wada kude mabbe.

Hore debbo o mori o wirni yeso mako ena gasa, hore mako nden o waɗai adiko bo balbe mako ɗo yasi gam o suddi.

Kwali lekki parasita mol je ustata naural ɓandu je kampani skg novatiks waɗata, den wodi boɗe parasitamol kon guda cappan e jenai ejeguo nder kwali.

Koromji, koromji eggiɗi boɗɗi, hababal be hautata ɗe, kafinta en on waɗata koromji, himɓe ɗo joɗa dow maji hadow koromji ɗin wodi piloji.

Tolotolo manga. Tolotolo ni dabbawa on ɗo nanda e gertogal. Himɓe ɗo hirsa nyama kusel magel ɗo dari dou korwal.

Makaruni nyaamdu on himɓe defata nyaama ɗo defa hauta be haako ko bo citta sambina nyama.

Radiyo ɓoimajum je naftirta be kae batir, sei ni jotta iri radiyo ɗo yaawi, himɓe naftirta be iri man.

Rimotji ɗiɗi je sanjata tasha ha tivi malla usta holo ko ɓedda, nden nda dikoda je DS tivi je hosata tashaji tivi feere-feere ngam goɗɗo naftira rimot supta tasha o yiɗi.

Tasaje, nyamugo nyamdu boɗɗe, fere-fere ɗo jo’ini ha babal woore, nden wodi kofi ma kula waɗugo nyamdu ngam ta fewa be lau.

Koromji daneji guɗa nai. Ɗen ɗa tebur man fu ɗanejum on tal je himbe naftirta joɗa nyama ma bo winda ko hiira.

Nyeɓɓe ɓe suɓti nyeɓɓe ɗen ɗo woɗi. Wala ka’e ko wore nɗer maje. Ɗo naftura nyeɓɓe ni ngam ɗefa, himbe nyama ɓo ɗo mari nafunɗa ha ɓanɗu innu aɗama masin.

Apple ji kala ɗiɗi ɓe sawi ɗe nder kwali guda ɗiɗi, apple ni ɗo nder ɓiɓbe leɗɗe bo ɗo nafa ɓandu masin.

Fayande ɓe lowi ndiyam nder mari. Ɓe yewi dow katini gas, ngam wulna ndiyam ɗam ɓe naftira ɗam.

Nyebbam wujugo ha ɓandu, jei vasilin bulu sil. Rouɓe, worɓe, mauɓe, ɓikkon Pamaron ,dotti'en komoifu wawan wuja nyebbam ɗam.

Keeke jey ɓukkon keccon, keeke ɗo hoosan ciwtukon haa wakkati gootel, komoy be korowal mum, dow keeke man.

Palel be kwali lekki hurgata nyau nangata ɓo’e inde lekki kin Renelix ɓe ɗo waɗa lekki kin diga leddi jamani.

Nyiri marori lawandi, ena hako ɓokko bei kusel, ɓe sammini citta dow hakokon, goɗɗo waɗi juɗe mako ɗo nyama nyamdundun.

Bokitiyel roba himɓɓe ɗo yoga ndiyam nder bokiti, bo himɓɓe ɗo lota, yiwa, nden waɗa kujeji fere nder sare be mare.

Korwal jungal nda pilo dow korwal ngal ɓe jo’ini korwal ngal ha yasi himɓe ɗo joɗa dow mangal siuta ko bo hiira hakkune maɓɓe.

Dandal mofturde siyasa, ɓurna ɓe woni ha mofturde nde konkasia'en on, je mari asli iga jiha kano himɓe ɗuɗɗe nder maɓɓe hufni hufnere boɗejum coi.

ILalal leɗɗi siriya, wonde no kure leɗɗe araɓ en ,ɗow ilalalwalgal woɗi koɗe ɗiɗi.

Himɓe siyasa en worbe chorok ɗo dari ɓe hosi foto. Goto nder maɓɓe kanko on Abdulmumini Jibril Kiru Bebeji majalisajo on mo lutinta Kiru Bebeji ɗiga diwal kano.

Marori defiga hotade be supageti e nanta tumatur be, kabeji hako hauti jilli ɗo ɗo pilet dede nyamugo.

Jenerato jenerato kingel, himɓɓe ɗo lowa nyeɓɓam nder jenerato ngam heɓa yitte lantarki to ɓe wala yite ha ci’eji maɓɓe, ko bo ha babe sana’aji maɓɓe.

Kulaji tasaaje jamanu on jei lowata nyamdu nder maji ngam ta wonna bei lau, ko bo nyamdu fewa, to goɗɗo waɗi nyamdu nder tasaaje ɗo hosan wakkati hidde fewa.

Ɓingel gorgel pamarel ɗo dari ɓe hosi mo hoto oɗo jala o hufnai hifnere nden oɗo paɗi paɗe ha mako woodi mota ha ɓawo mako.

Fiyooɓe bol kosɗe, worɓe ɗo fiya bol haa daldal fiyugo bol, boo ɓe ɗo fija nder jemma, woodi geene haa daldal ɓe fijata bol ɗo.

Shaago sorrugo nyamdu nda koromji ɗuɗɗi be teburji nda goɗɗo ɗo dari wala mo joɗi dou koromje ɗin ha nder shaago gun.